Rooboti ŋun kama nyɛ zaɣ' piɛlli ka o nuhi nyɛ kuriti kuriti nuhi silimiinŋa nyɛla ŋun ʒi o sani ka gbubi kuriti o nuu ni ka di kama nyɛ zaɣ' nuɣisɔ rooboti maa kama nyɛla zaɣ' piɛlli ka o nim' bihi gba nyɛ zaɣ' piɛlli.